Eƒudzidelawɔe, akro le efi mi, eɖɔ kɔkɔ le wo gbɔ, wole eɖɔ dzraɖo be yewoayi aƒu dzi, ŋutsu woame ene tɔ ɖe efi mi, woame etɔ̃ ɖe dzimekpo, ɖeka do awu.

Nufiala le nu fiam ame tsitsiwo le xɔ me, ametsitsiwo le bɔbɔnɔ anyi le to ɖom nufiala, akutu le kplɔ dzi, etsi le kplɔ dzi eye nuŋlɔkpe ʋi le xɔa me eye nukpɔmɔ woame eve le xɔa me.

Amewo va ga ɖeƒe. Ŋutsu wɔme eve tɔ ɖe teƒe ɖeka eye nyɔnu wɔme eve tse tɔ ɖe teƒe ɖeka. Ŋutsu ɖeka le gaxɔ me eyae le ga ɖem na woe. Ati ɖe le efi mi.

Eƒometɔwo va aƒuto, wobɔbɔ nɔ anyi, wole nu ɖum, nyɔnua le nu kom. Exɔ kɔkɔ ɖe le aƒuadzi. Agɔ neti le fi mi.

Ŋutsu wɔme eve. Ɖeka bɔbɔ ɖe anyigba, ɖeka bɔbɔ ali eye wo le ɖobɔtia kpɔ ɖaa. Ɖobɔtia ɖeka wɔ dzie kple ʋie eye nu dze aɖe le ebe to gbɔ. Ŋku le esi.

Edzotsilawo le edzo tsim le dziƒoxɔta, amewotɔ ɖe anyigba le ameɖe kpɔm le dzime wole dzoɔ tsi, ame bubuwo tɔ ɖe wobe megbe wole wo kpɔm.

Akro trɔ bu le tsi dzi amewo dzɔ ɖe etsia me amewo le akroa liam aɖewo le tsia ƒum aɖewo tsi le wo lem

mɔzɔlawoe wóle kpósɔ dzi lɛ fli tɛ̃ mɛ lɛ mɔzɔ lɛ kɛdzi aɖewo bla ta aɖewo kɔ nu kpla ɖe mɛgbɛ

Gbeɖeme Egiptetɔwo ƒe nutata. Ŋutsuawo le akpa ɖeka, nyɔnuawo le akpe ɖeka. Nyɔnuawo wo le wobe asi ɖe aya me. Ŋutsuawo le aɖaka kple kpukpoewo ɖe eta.

Amatsina ɖevi ziwo ƒe. nyɔnu ɖeka le amatsi eye ɖevia nɔ le evia ɖe ata ta. Eŋu eƒe alɔme be amatsinala nekɔ de eba lɔ me. Amewo sɔgbɔ le fi mi.

Nusrɔ̃ƒe, nusrɔ̃mɔ le kplɔ dzi sukuviwo tɔ ɖe kplɔ ŋu, ame ɖeka ŋutsuvi le nu fiam nyɔnuvi ɖeka kple ŋutsuvi ɖeka asikui woame atɔ̃ le nusrɔ̃mɔ dzi.

Sɔfo ɖe kple ebe sɔlitɔwo wole nukunu wɔɔ. Ŋutsu ɖe ku le mlɔɔ aɖakame eye Sɔfoa da asi ɖe eƒe kɔtaa eye wòfɔ̃e. Ŋutsua fɔ̃ bɔbɔ nɔ aɖakaa me.

Sakakuƒe amewo le kuku me, eba wole eba me, eba wɔ ɖe wobe ŋu, e tɔkpowo le fi mi. Agba le fi mi. Eke, edo.

Akɔdaƒe. akɔdzikpɔlawo le fi mi. amewo va akɔdaƒe. Ŋutsu ɖeka le egoa ƒe megbe le akɔ dam. Yevu ɖeka le nu ƒom na ame ɖeka.

Aƒuto, akrowo le aƒua gbɔ, amewo le bɔbɔnɔ akroa dzi, ŋutsu ɖeka lé akpa mumu ɖe asi le agba me, agba le esti tyɔ̃, ɖevi ɖeka le eme tsom le dzime kpo.

Teƒe gbadzaa. Amewo bo nuziwo le anyigba. Awuwo le anyigba, agbawo le anyigba, ayameŋu gbegblẽ le efi mi. yɔnuwo le fi mi, ɖevii le fi mi.

Exɔtuƒe. Wogigli anyigba. Ekekpowo le efi mi. Gakpowo le anyigba, etsi le fi mi, emɔ dzi eŋuwo le emɔ dzi wo le fli ɖeka me.

Amewo le aƒuto le aƒua gbɔ dzra ɖo. Ŋutsuwo le awu yee dzime me. Aɖewo le awu yibɔɔ dzime me. egbɛɛ le fi mi. Ayame wɔ yee ɖe.

Nyɔnuwo kple ŋutsuwo ƒetee le etsi ƒum. Nutsuawo woɖe dzimekpoo. Nyɔnua woawo do awu woƒe ŋui fɔ kple tsii. Etsiɛ ɖeka le hehlẽ ɖe wobo ŋu.

Nyɔnuvi tukui bɔbɔ ɖe atia gbɔ, ele atia do. Edo asiwui ɣi ɖe asi. Eba wɔ ɖe asiwuie me ye ame ɖe bɔbɔ ɖe egbɔ eya kɔ eƒe asiwuie kɔ wɔ eba. Ɖevia ƒo ɖa ɖe ta.

Mɔzɔlawo le mɔ zɔm. Egbe yɔ fimi. Atiwo sɔgbɔ. Amewo kɔ woƒe viwo ɖe megbe. Amewo le woƒe viwo ɖe asi. Ŋutsu kple nyɔnuwo petee le mɔ zɔm

Ayameŋuɖoƒe, nyɔnu ɖe bubuna nyi, agba le ebe ŋku me, ekɔ asi ɖeka da ɖe ta dzi, ɖeka le nutsɔɔ dzi, ɖeɖee te ŋu, wokɔ nu kɔ bu ŋkume, nyɔnu ɖe le awu ʋe me.

Dɔyɔƒe, amewo bubɔnɔ dɔyɔƒe ɖek' aɖewo mlɔ abadzi, eɖewo bubunɔ anyigba, ŋutsuvilolo aɖe le aba ɖeka dzi. Ebe afɔ menyoo edo dzime ye.

Eŋudzraɖoƒe, ŋutsu woame ev bɔbɔ ɖe eŋu aɖe gbɔ, ɖeka ƒe ge wɔ ʋe ɖe eye ɖeka ƒe ge wɔ yibɔ, ɖeka kɔ nu bla ɖe ta wole eŋugbegblẽe dzra ɖo.

Teƒe gbadza, amewo le zɔzɔ aɖowo le yiyi eɖowo le gbɔgbɔ, ameo le pamploo xɔ tu, ame ɖewo le agbadɔ ʋe ɖe ɖome anyigba mesɔ o.

Ewoɖula nyɔnu ele awu dze me, ekɔ nu kɔ bu ŋkume, amewo tɔ ɖe anyi le ekpɔm wòle wo ɖum eƒo ɖa ɖe ta.

Ŋutsuvi wɔme eve le ehenyraƒe. wo le ehɛ nyram. Ɖeka kɔ etsigoe da ɖe egbɔ. Ekɔ gaŋkui ɖɔ. Nuŋlɔkpe le efi mi. Ŋutsu ɖeka aɖe ble le awu ʋi me le bublɔ nuŋlɔkpe gbɔ.

Sukuviwo le xɔ me le nu srɔ̃m, wobe nufialawo le nu fia wo, nuŋlɔkpe le wobe megbe, nyɔnuvi woame ve ƒo ɖa ɖe ta. ŋutsuvi ɖeka tɔ ɖe fi mi le nu srɔ̃ kple ego kple ati.

Amewo va asime nuƒleƒe ŋutsu aɖe bɔbɔ nɔ anyi amewo le zɔzɔm amewo tɔɖe xɔ aɖe nu le nudzadzra kpɔm ɖa ame aɖewo le nua ta biam se nyɔnu ɖeka kɔ nu bu ta

Sukuviwo le ampe ƒom. Nyɔnu tsitsi nufiala wɔme eve le wobe gbɔ. Wo le dzidzɔ kpɔm, wo le asikpoli ƒom. Eɖewo le dzodzom. Ɖeka tɔ ɖe megbea wo le nu kom.

Mɔdzraɖolawo le mɔdzi dzra ɖɔ, ŋutsu woame atɔ̃ le fi mi, kotoku ɖeka le wo gbɔ le fi mi le wobe mia me, atiwo le fi mi, egbewo le fi mi

Dukɔkplɔla Nana Akufu Addo eva Efiaƒeme. Ele gbe dom na Efiawo. Wo kple Fia tsitsia le asiii, wona asi wobe nɔewo. Otsiami kple ame susueawo le nu ƒo.

Ŋutsu tsitsi kple ɖevi woame eve kple nyɔnu ɖeke le egbeeme. Wole nuku doo. Wo ƒete wodo asiwui ɖe asi. Nyɔnuɔ le ɖevi ŋutsuviɛ fiaa ele yi ke wòado nukuɔ.

Amewo va nuƒle ƒe. Ame ɖewo ƒle nu kɔ de seŋtsre me eye wotri fli yina ɖe woƒe nuƒleƒle ƒe ga xe ƒe. Woƒle nuɖuɖu vovovovo.

Nubialawe wotɔ ɖe mɔto le nu biã. Ŋutsuvi ɖeka dze klo ɖe anyigba eye ŋutsu ɖe tɔ ɖe ebe megbe mele nukpɔo. Ɖeka le ati ɖ'asi eye ŋutsuvi ɖeka le ekplɔ.

Ɖeviziwo le afɔ abo ƒo le aƒutaa. Ɖeka nye Yevoo, woame ene nye Ameyibɔɔ. Woame en, ene le du ƒu ɖe aboa ŋu. Ɖeka tɔ ɖe megbe le zɔzɔɔ.